<crosstalk> bisimilah sëñ bi na nga tudd Lamine touré dëkk fan <crosstalk> Lamine ci looy yëngu <noise> mbay

<crosstalk> ndax xam nga semence certifiée <crosstalk> mooy semence bu mucc ayib

bi nga ko bayee loo gis <crosstalk>

ndax yaa ngi jëfandikoo xetax si sa tool

<hesitation> fan nga mos a déggee ne xetax baax na ci tool

<hesitation> <hesitation> ndax jotoon nga ay message sa téléphone

tey looy xelal sa mbokku béykat yi <crosstalk>

donc ñu ngi lay jaajëfal <crosstalk> nga baal ñu fàttali ñu tur beeg sant bi

nekk ci <hesitation> bokk ci coopérative bi

<noise> jërëjëf